Haththa nuni uyanasinne meccetanas madiza bessati daro sohotti detes,izettappe issoy gimbbepp nuni demiza haththakko,ha haththazi bolla pude keyidda,bollappe dugge wodhdhidiayss qonccidese.

Issi cililo dembbay beettishe dees. Ha cililo dembazan keehi lo7iza mithati diccidayssi beettees. Ha mithata giddon qasse duufo masatiza ginbbeti issi tora gede booththarakka hara hara medhorakka issife ginbetti dizayssi beettees.

tamare nayti issi bessezan shiiqi eqqidi haabe isho deettes atamare nayta sinthen qasse izi katha gidin hara mishe gidin kontalezara qashettidi issi bolla komididees iza achchenka qasse oyddu harkaneti issi bolla deezayssi ka geetif dees

issi katamaza giddon dumma dumma aaho mithatinne worati beetti shedeettes gido attin ha baggara qasse ogezan gita woykko wolqama ginbeykka eqqidayssi beettes iza nuni biidi uttidi shempidi ekkanaas keehi ufayshiza bessati beettettes

issi ginben oosettida ogezibeettishe dees hawugezan qasse issi yadife hayishin gede baggarakka daro asati bishe deettes hawugezi qasse karethhara ti ettida ginbezi lanqerakka deyshin bilata ogerakka kashetidibe ettishe dees

daro asati shiiqi uttidi ha be'isho deettes issinu sha goti booththa mayn shagoti qasse dunguza zamaydi izetappe issino zuga qasse hupheza bolla qofe woththides be sinthan qasse xarapheza woththidi xarapheza bolla dunguza hiixxidi iza bolla qasse gisteza caki woththidi ha beyisho deettes

guutha naytinne ayeti gididi issippe haabe ishe deettes ha naytappe issi maca na dizaara keehi miicashenne peqoodhezan gozida yuuyoza aaththada ha beyasho deyawus gede bagganka daro asati issipe uddidays gabyetife deesis

Issi aho shiqu gidessan beettizassan daro naytinne hasati issife shiqudu istidi gede geisho deetes haasati macatikka tumati gididi tee ezigisho de ishon mekkan qasse issi yaddezi be kusheza dhoqu histidikka ha izita tamadsife deees.

Gaammo bayra asa gididayti haa beyishe deettees,ha asatikka mule mayoza woykko dunguza bonchcho mayoza mayidi qoobezakka woththidi be xamborozakka kushen oykkidi izeta sinthanikka pampara haaththey uttidayssa bessees.

daro asati salfin eqqidi be kusheza idimmidi ha beishe deettes haasatappeka gede guye baggara issi kamezi dees ha kamezikka dumma dumma miishata caani efishu dees asatappeka gede guye baggara dumma dumma micthatikka beettisi deizayssi qoncekko

Issi gita denbaza giddon daro asati nu gaammo asati issife shiiqidi dubbuhishenne ha beyishe deizayssi beettishe deees ha gaammu asata giddofe qasse issineti sineti bullu koza pooxata be sinthazan be cikata issidi ubbayka eqqidi beizayssi beettishe deees.

issi denbay bettishe deees ha dembazan qasse daro asati issife eqqidi deizayssi beettees ha daro asati denbazan uttidi tamarishenne tamasishe aho denba cilil ozan lo7izayssan key uttidi ha beyishe deeettes

Issi gita katamay beettishe deees ha gita katamazan qasse aaho ogey gede hamettin he katamaza giddora qasse hakametikka hamettishe dizayssi beettees ha baggara dumma dumma ginbetinne mitha qommotikka issife gididi beettishe de'eettees.

nam7u asati guutha nayo giddon otisidi leelisishenne kaassishe deeettes izatappe gede guye baggara qasse bollara maatara kamettida keeththeyka beettishin he keeththey pe gede baggara dumma dumma mithatikka beettishe deeettes

Daro asati issi bessezan uttidi gehi zuretishenne toobeti shi deettes ubbaykka be kushshezan waraqatazanne biireza oykkidi ha sintezan qasse issi addezis araphezeza bolla uttidi geze izata malatishenne tamaxi shi deiza yissi beetees.

Issi wolqama oge dees ha wolqama ogeza giddora qasse asati nam'u toora hamettizaytanne heedzdzu toora hamettiza motorosaykile woykko bajjazi geetettizaytata laaggishe daro asati issipe hayishe de'ettes ogeza lanqarakka dumma dumma koronte pooletikka eqqidayssi qonceko.

Asati ubbaykka issife shiiqidi ha be ishe deettes ha asatikka aazi maydo gizayssa gidikko dunguzaza dumma dumma puusho woykko booththa afila geetettizayssa maydi macayakka be qodhezanka aaththada ha beyashe deawus.

Daro asat shiqid utid hasa'ishe detes, ha asatka kawo osanchata malatizayas qonce gidid betes, asatika ubbay oydeza bolla utid keeh ha ezigishenne yotetiza qopaza siyishe detes.

Issi wolqama asati shiqiza besazan daro asati shiqidi ubayika ha ezgidi be'ishe de'etes ha asatika aze gizo gizaysa gidiko issipe be shiqotetane isipetethazan ezigishene kehidi yotetizi hasa'aza sishe de'etes.

Daro kawo oosanchati issippe kei'di ha bei'she detes ha kawo oosanchatas ha bagara qofay imetishenne izatas tamarsishe detes he qofazaka siyana gidi izanti siyana gidi sii'dinne gishin ezgishenne issoy issuwara siyetetishe dezaysi qoncekko

Daro asati issipe utidi beetishe de'etes.ha asata giddon qassi issi amanuwa awatika beetes.he amanauwa awatika orthodokisiya amanuwa awatako iza acharaka issi dunguza mayo mayida adezika dunguza wotida issotika beettrs.

Daro gaammo asathi issippe de7ishe deeththes;ha gaammo asathikka be woga malaza ba woga xambbaaro geetheththizayssaza be bonchcho mayoza dunguzazakka mayidi addethinne kaymathi issippe deeththes; izatha giddon qassi bullukko mayidi issinazi uththidi diyaagaa be7ishe de7ees.

Asati ubay isoy isuwara xelishenne nababishen bettes ha asatikka ubay kawo malatizaytakko izatikka izatta giddon boththaranne zo'ora walaketizza dunguzaza mayidi xafizayssa be'ays.

Daro kawo oothanchati issippe uttidi haa be'ishe deetes. Ha kawo oothanchatika issoy issoy be hupheza bollaka qoofeza woththidi ubbayka si'i giidi ezgishenne tobetiza qofaza haasa'ishe de'izaysa beetishe de'ees.

Asati issi bessezan shiiqi uttidi aazi othth ogizayssa gidikko qixaza baxishe deettes ha qixaza baxanappe sinthe ubbaykka be kushiza iza bolla yeggidi be muussa wogaza bessishe deettes izetikka izan wooththidayssazikka dunguza may7o bollako.

heedzdzu asati ha uttidi be'ishe deettes ha heedzdzu asataska qanxezi keehi gitati ekkizayssakko izetikka indo malezi woykko qanthetidayssa maleli uttida izetikka issinozi issinozi bii'iretanne warakatera oykkidi xaafishenne ezgishe de'ettes

Issi maca dizara tuke ayfeza shayashe de'awus izapeka gede bagara qase sine woyko tuke izara uyana madiza mishata iza saxineza bolla wothada ha bagara qase bashezan wothada shayashe de'awus

Issi maca dizaara eqqada de7awus. He eqqada diza maccaakka be hupheza bolla qasse kowa woykko ira awa ashshana dandayiza miisheza tolada iza oykkada de7awus. Ha baggara qasse issi kushezan soo medoosa gitettizaytappe issinozi kutto geetettizaysa kutto kushen caarfa oykka

nu dere gaammo asati go'ettiza katha gommotappe hayssi issinozakko izika uutha geetettes he uuthazikka bolla haytha zaara celel'idi beettizayssakko he uutha nuni nuus duma dumma go'ata bolla pe'iza katha gommotappe issinozakko

isi ginben ginbettida bessay beettishee dees hagin beza bolla qasse xaafettida xuufey qasse izi aazi malizayssika edzdzuti dumma dumma zaarettida zaraykka beettishe dees gede baggarakke izape methatikka beettizayssi qonceko

Oydu nayti ispe eqidi be'ishe detes ha oydu naytika be achezara kehi lo'zaytako oydu naytape heezati mic'ishene kehi ufaytidi be'ishe detes ha oydu naytaza qorezanka duma duma Masqaletine hara mishati adhidi de'etes.

Heedzdzu nayti beettishe de'ettes. Ha heedzdzu naytappe guuththa naya be marxxoza mayada mela eqqadus sekkin guyen eqqidayti qasse madabara woykko kuntaalezan aaththidi hupheza bolla tookishe de'etes.

Issi soo asati issife uttidi deettes ha soo asatappe heedzdzati guutha nayta gidishin sekayti qasse addezaranne macho erakko addezara machoyra keehi ufayetishenne meecishi deettes ha heedzdzu soo asati issipe yelettidayta woykko mente malettes.

issi maca dizaara uttada be hupheza gullantada haaththezan qasse boraza woykko ukeththaza ba qashe de7awus he u keththazakka buro bashshezan yeggada gaada gede baggan tamazikka eexishe de7izayssi qonce gididibeettees

Ichachu asati beettishe de'ettes haychaachu asatikka awa zeere woykko awa zeere zangara geetettizayssa gidikko amaara biittafe yidaytakko gaasoyka izatas ayfesozanne iseta mayozasa be'ada eranawu dandayadis

Issi addezi ha meecidi woykko be achchiza doyidi bessishe dees haaddezikka issi kawo keeththan ayso keeththan ooththizaddekko izappe gede guye baggarakka dumma dumma xuufetikka waraqataza bolla xaafettidi ha beettishe de'eettes.

issi denbazan macati issife salafettidi yafaraza naagidi issife wogaza naagidi ekkidayssi beettishe de7ettes ha macatikka qasse ubbatikka gullantota aggikkokka sinsira deiza macati be huphezakka xaaxettidi gede simmidi be ishe de7ettes

Nu dele gaammo heeran muussa wogati de'ettes ha muusa wogata giddoppe keehi bonchettishenne daro asatikka maana dandayeza katha qoma qommotappe issinozi buddena geetetti xeesettes ha buddenaza giddon dumma dumma bambaretinne ashoti issife gididi metettanaye eggeti deizayssi beettishe deees.

issi naazi ekkidi ha beishe dees hanazikka aazi woththize gizayssa gidikko be kushin so laaqiyo woykko soome doosa idimidi boothayo mecishe ha be ishe dees hanazikka keehi ufawettidayssi bessees

Issi Adezi keehi uffayttidi be acha boththaza bessiddi dizayssa betees. ha adeza bollakka boththara xaafetida xuufetikka gitaykka gashekka beetees. adezi izi aaze gizayssa gidikko keehi ufaytidayssa malees.

Issi addezi ha beyishe dees ha addezikka itophiya ayssiza awuzakko izikka xaqilay ministire dokitere abi aymede geetetti xeeyssettees iza achchanka qasse booththara xaafettida xuufezi bettesi he xuufezikka aazi gize building our future together giizaysi dess hessa guussayka ay guusse.

Issi addeza lanqen beettiza dumma dumma xoufeti deettes ha xuufeta achchan qasse asata misileynne wora du'a misiley beettes he wora du'azikka gammo misiley beettees izeta woykko izata yootizayssazikka izata garsen xaafati deidays.

Asati issife shiiqi uttidi haasayishinne haasayizayssaza keehi ezgishe deettes izi tikka kawo oosanchatakko ize ta giddon qasse edzdzo maliza xarapheetezi dees he xarapheseza bolla dumma dumma miishatikka uttidayssi beettishe deees.

Asati issippe shiiqidi eqqidi be7ishe de7izayssi beettishe dees ha asata giddon qasse booththa xuufeta xaafettidayssazikka ha baggara yeletu zeene gizayssi aazey gizayssa gidikko tophiyaderen etettida si zefananchay dees hessika woykko yethanchazi oone gizayssa gidikko teede apuroykka yexxishe beettees.

Asati issife shiiqidi eqqidi beyishe deettes haasatappe giddon eqqida aaya keehi cannaqetashinne be huphezakka duge dadisada wothada qiza giddon eqqidayssi beettishe dees gede baggarakka issi karethades eqqidi ha beyishe dees'

Goole geetetti xaafettida issazi cililo miishaza bolla booththada xaafetti dees .He issika qasse bolla baggara siybi itiyophiya fermadi liigi giza issikka xaafettidi giddon qasse negele asas geetettiza issazikka xaafettidi beyttishe dees.

Poole getetid eretizaysazi nuni iza bolla koronteza qachodi woyko dumma dumma unsi connection woyko network issi besappe hara besa asa Mobilen gabetana madiza mishaza nuusi othana danda'izaysazako.

issiyaddey lo7izayssazi zo7idi ekkizayssazi ha be ishe deees haddezikka qasse be oosancha woykko astanagade geetetti xeesettidayssazakko izikka be hashsheza bolla hesessa ba maydi be oonatethaza shagiza ma7oza maydi hupheza bollaka qoofe wothidi ha be ishe deees

daro katamay woykko wolqama katamay beettishe dees ha wolqama kataza giddon qasse dumma dumma eqqidi deezaytikka eexxana dandayiza koronteti deettes ha korontetas eqqida poole woykko poole mithatikka beettishe deezayssi qonceko

aro biratati eqqidi deezayssabe siishe dees ha biratati aaryas goyzo gizayssa gidikko koronteti iza bolla qashetidi nuus poo immana malakko izetikka ha7i daro biratati issi dembazan toketidi toketidi qasheti deezay

Issi wolqama shubozi bettishe dees ha wolqama shubozi qasse nuus dumma dumma koronteti izi laaletidi iza bolla qashettidi nuna eexana maaddizayssakko ha shubozi qasse ha biratata bolla qashetidi biratati qasse be bolla nuus eethana dandayiza maaddizayssakko.

nam7u asati issi aaho denbazan eqqidi deettes ha aaho dembazikka shuchchaykka maataykka guuthara guuthara deezayssi beettes gide hahora qasse dhoqa bosheti ekkizayssinne zumay beettizayssi qoncekko

Issi addey dizaysi be kushiya dhoqu othidi ha beyishe des haysa bollaka Botha wife xafetidaysi betes ha xufezika azi gize gizaysa gidikko be shi birr wode alem wancha yi guwazi ges hesa gusayika shawu mishara alameza yuyite gides.

heedzdzu asati iisipe uttidi dukkeza uyishe de7eettes ha heedzdzo asatappe qasse izeta bolla dumma dumma zoora keexxettida malatay woykko zoora keexxettida may7ozora giddon gelidi izeti uttidi ha bettishe deeettes

ha baggara issi nayaranne issi addezara uttidi deettes issi naaya eqqidi dawus naazi qasse uttidi dees aasi ooththeze gizayssa gidikko tukke ayfeza sinera uttidi uyishi deees gede baggaraka qasse dumma dumma pooqetinne dumma dumma ginbeti beettishe deettes

Issi gita ginbeza bolla gelosoynne kessasoy geetetti xeesettida wulazi beettishu dees hewulaza bolla qasse udduhu tamanne laapo paydoykka xaafettidayssi beettes ha biittazan qasse lastiqe oydeti iza bollan uttanama didaytikka beettishu deettees.

Issi macadizaara shu gozan woykko piraashe geetettizayssazan uttada moobaaleza be ashe miicashe iza xam7ashe dawus izippe pude bolla baggara qasse daro xuufetikka xaafetidi hessa izi oykkidayssazakka bessishe dees

Issi Aya dizara osancha woyko astanagaje woyko gamotho donazan gathiza geteti eretizara be ayfeza bollaka manaxirezaka wothada ha be'ashe de'awus izipe gede guye bagara ginbezi zo'o qalamen tiyetidasi betishe de'es

Issi addey diizaysazi be huphpheza bolla qoppe woththidayssi dess ha adezika qasse ayffeza bolla aazi woththide giizayssa giddikko manaxxire gettetizayssa woththides ha adezi kareththa maayo mayidi kawo othanchako izzika pollise getteti xeyssetes.

Issi kaamee beeththazan gede bishe de7ees; ha kaameza achchan dumma dumma asathi ogezan eqqida; ha ogezikka shuchchappe ooseththida ogezakko; biratha booththa birathazikka qassi billara duge yide dugeppe pude yidi dizayssikka beeththishe de7ees.

kawo oosancha gididayti issife uttidi de7eettes ha kawo oosanchatappe issinozi kushen mobayleza oykkides issinozi qasse qoodhen qashoza aaththides seka nam ati qasse hupheza bolla qoofe wooththidi ubbaykka ha be kusheza idimmidi be ishe de'eettes.

Issi miththa essidi he miththaza qasse iza bolla nami'u asati ke'idi miththazara gimbeza ke'ishe deettes. Gede baggarakka qasse ooseti ke'ida gimbe gitaz de'shin iza giddonkka issi addeykka beettishe de'es.

Issi gita gimbbe betishe deas bollara Botha tiyetidaysa gidishin Iza gardara qasse Duma Duma Mithay betishe Poke woyko Ginbeza bolla qasse birata gishara Ha bagata issi Indiyaka O'Gara hamitashe deas

Cora asati issife shiiqidi uttidayssi beettishe dees ha cora nayti booththa may7o maydi iza dikka iza bolla uttida oydezi qasse keehi zo7yi ekkiza oyddekko gede baggara qasse ha eqqidikka izata tamasishe deeza asatikka beetti ettees.

Asati issippe ha yishe deettes hara baggara ammano aawati asatarakka ha be hupheza bolla karethanne zo'i ekkiza goosseza wothidi ha yishe deettes ha ammano aawati oona ammano geetettizayssa gidikko isilame geetetti xeesettiza ammano aawatakko

Asati issife shiiqidi eqqisayti beettishe deettes leemisossa asatikka addeti indeti hi buro kaymatinne guutha nayti dumma dumma daannatikka de'ettes izata giddoppe qasse he addezinne issi indiyabe qodhezan dunguzaza yeggada beettishe deettes.

issi gita ginbey beettishe dees ha gita ginbezikka qasse woosa keeththe malizayssakko iza achchezanka dumma dumma mithatikka deishin he ginbeza bollakka qasse gasho wulatinne guuthara mastote geetettizaytikka beettishe de'eettes

daro kawo oosancha gididayti issipe karetha may7o za maydi isipe keedi eqqida ha izata giddon qasse macaya issino gidishn seka attidayti ubbaykka addetakko izatappe ha giddora qasse duho maliza ginbe guuthara guuthara ginbettidi beettees

macatinne addeti issife shiiqidi eqqidi de7eettes gido attin izetappe giddo deizayssazi iseta ha tamarsishe deizayssa gidin ha aasati qasse iza afe pude beyidi izi tamarsizayssaza ubbaykka xeellishe de7eettes

Macatinne addeti issippe shiqidi oykketidi eqqidi deizayssi bettishe dees izata giddoppe ha baggata deizada be korojoza be qoodhon yeggada izatappeka gede guye baggan qasse ginbe woykko wolqama karabezikka bettishe deees.

Issi wolqama ginbey beettishi deees ha wolqama ginbezachchazan qasse dumma dumma mithatikka eqqidayssi beettees he mithayka izan deeizaysazi qasse cilil7o matazanko ha cilil7o matazaka fekede baggara qasse topheya bayndinaykka eqqidayssi beettishi deees.

Asati esi besan sheqi utidi deza'yisa beshise de'es. Ha asatape kase bola bagara azi dize giko xufe woyiko Arbaminche woyiko hospitale oyidu tama pulito besishe de'es.

Asati issippe shiqqi uttidi zorretishene tobbetishe dettes ha assatika azzi oththizo giizayssa giidikoka erretona aggikoka iizetta sinththen xaraphphezi dessi he xarapheza bolla dumma dumma loiza mishshati lemissos pudhdhida cishshay ciililidinne zooidi bettishe....

Booththa may7o maydi gede baggara ichashu asati issi mala mawoza maydayti beettettes. Izetappe nam7ati adde gidishin nam7ati qasse macatakko ha baggara qasse issi inddeyakka xaaxeta woykko gulanta mayda gedi izeta be7ashe be sunthasaka yuutashe de7awus.

daro asati issife shiqidi deezayssa bessife dees adaru asatikka booththa maylayti katetha maylayti macati attumati issi bolla shiqidi deezayssa bessies bollan kapude qass ginbeza bolla katetha miishaykka beettishe de'ees

Issi gita gelosoyinne keesoy beettiza wulay dees ha wulazikka qasse aba wula geetettize gizayssa gidikko yedejjaza mach balcha hospital urusya qeeye masqale geedi iza bolla bollara xaafidi beetti fedeys.

D aro kawo oosancha gididayti uttidi ha beishe deettes ha kawo oosanchatikka be qoodhezan booththa dungoza yeggizaytakko izeta giddon qasse salo medhos xaraphezaze bolla duma dume waraqatatinne pompati uttidayssi beettishe deees.

issi mata wodey yelettida naya dawus ha mata wode yelettida naya qasse dumma dumma hargatassinne dumma dumma hara guxinetas bena aaththi moonta mala akimezi qasse izi duunazan dhaleza yeggishe dees hanayy duuna doydikka dhaleza ekkishe be hupheza bolla zo7o goosserakka goozettada beyashe deyawus

Daro asati issipe shiiki eqqidi ha beyishe de'ettes hasatikka kusheza giddon qasse bey anjetishe be tamariza bessazappe ekkikeyida miisheza weykko miskine waraqata geetettizayssaza ekkidi ha iza bessishe de'ettes.

Asati issipe shiiqidi uttidayssa bessishe dees ha asatikka kawo oosanchatakko ise ta giddon qasse cilil'o matarakka gede bizay dees ha cilil'o mataza lanqera qasse xalapheza bollakka mobaaletikka bettishe de'eettes.

ichachu asati issife gididi eqqidi be ishe deettes ha ichaachu asatappe issi naya macatakko ubbatikka be kusheza idimmidi kawuyizayssa maladi ubbaykka eqqida izetappe gide guye baggada dumma dumma so asawo keeththatinne kaameti mithati debettishe deettes

Issi maca dizaara izis huphezikka keehi dadettidi dishkotidi bollara duge wodhdhidayssakko izikka be duunaza qasse qachada maske geetettizayssazan dayos izakka maa'izayssazi booththa gawone geetettizayssazakko izikka akkime mali zaarukko.

Heedzdzo asati woykko oyddo asati beettishe deettes oyddo asatappe heedzdzati uttidi deishin issi ney macaso qasse eqqada be ayfeza bollakka mana xile woththada be kushsheza fude dhoqu istada bessashe de'awus hano baggara uttidaytikka be silkeza xarapheza bolla woothidi de'eettes.

Daro asati issipe shiiqi eqqidi gede beishe deettes addetikka macati issipe gididi dizayssi qoncekko hegede asata giddoppe qasse dumma gita mithatinne gashshe mithati issi bolla deettes hemithata gassan qasse asa keeththa woykko qorqodo geetettiza soozikka bettishe deees.

Asati shiqi utidi hasayishe de'etes. Asatika azi othizo gizaysa gidiko issippe utidi birraza qodishenne mishaza qodidi issibolla wothishe de'etes.

Issi woliqama poqe woykko gimbe giddoza woykko dembasa dees. Ha poqeza achan issi lili ekkida mathatinne miththati lanqqera eqqidi dettes pude baggara qassi issi bollara dumma dumma mithatinne zummayi beettishe des

Oyddu asati issippe giididi ha beishshe dettes ha oyddu assayape issiniya macca gididhin seekay qasse addeti namattako he addetape issinazi be ayfe bolla manaxire woththides issinozi qasseka qaanthe giitazika booththa mayidi eqqidesi .

Issi gimbe kethay betishe de'es ha gimbe kethazan qase garsera oge gede betishe de'es ha ketazape garsera gede asi gelidika ke'anawu danda'es wulay betes gimbezappe gede bagara qase duma duma mithatika de'etes.

Heedzdzu asati biittaza guyettidayssaza kushera ha shiishishe deettes izati shiishshiya biittazikka shuchcha malizayssakko gede baggara gin daro asati qasse biittazan eqqidi biittaza guyshenne isetatho iza giddon eqqidi keellishe deezayssa bessees

Issi adezi ha beyishe des ha adezaska sinthesora hu'ezika bo'ati bishe des qase garsera izas buchezika karetha dolizaysi betishe des izape gede guye bagara wase mithara eqida keshatika betishe detes

Guutha nayti issi bessazan issippe oyketidi gede hametishe de'etes ha guutha naytappe gede baggara gita gimbe keethay beetishe de'es izi awa izeti bize gizayssa gidikoka dumma dumma daamota gaale qirinchafe woyko aba bank gizayssika tophiya beetishe de'zayssi qoncceko.

Heedzdzu kawo oosanchcha gidiyayti haa be'ishe de'ettes. Ha kawo oosanchchatappe issiniya macca gidishin sekkayti qasse addetakko. Izetikka aazi ooththizo gizaysas gidikko qofaza asa naytas woykko asatas gelibeena miimiishsheza ha qofa immishe de'ettes.

asati issi denba biittazan uttidi kathata ishalishishi deettes he kathati woykko mitha puuteti tukke puute geetettiza xsettes izetappe issi addez uttidi tukke fuute lo7athi shi deshin gede baggara qasse badalay lanqerakka issi adde dizayssaz eqqidi deees

asati issi xilawoykko kuwa geetettizayssaza gassen ba hupheza bolla tolidi iza gassen macatinne addeti gididi issippe eqqidi de7ettes ize ta giddon issi macaya uttada dawus gede baggara qasse dumma dumma sohotinne geloso kessati beettishe deettes

issi soo asa eli maliza keeththezikka beettishi dees he eli maliza keeththeza gathan qasse ta maatata iza bolla yeggidi asati iza bolla hamettishi deettes hasooza giddonka qasse keehi

Issi bessazan kawo oosantha gididayti issife shiiqidi ha beyishe deettes hano baggara issi addezikka keehidi ha ezgishenne ufayettidi ha beyishe deezayssi qonca gididi beettishin ha asati ubbaykka kawo oosancha malizaytakko.

Ichachu asati issi pe eqqidi ha beishe de'ettes ha ichaachu asatappe issi neya macakko sekayti addetakko ubbaykka issi mala mayozammaydi ha kushezay dimmidi eqqidi beyi she deettes izetappe gede guye baggaza dumma dumma mithatinne muuzeti beetti she de'ettes.

Issi wolqama denbay woykko katamay beettishe deees ha wolqama katamaza giddon qasse keehi lo'iza ginbe keeththati bollara zoora kamettizayssi dees izeta giddon qasse cilil'i ekkiza maatatinne guutha mithati deezayssi beettishe deees.

Asati issipe shiqidi hamitashe de'etes Ha asatape Gede bagara qasse wulleza achan namu Asati eqida Namu asatape issinazi Qase wotadete mallizaysa ha bagara Deiza asati Gizaysa gidikoka Ereti beyna

daro asati issife shiiqidi eqqidi ha be'ishe de7eettes ha daro asatikka be kusheza ubbaykka dhoqo woykko bolla dentshidi qaala gelishe deettes aazas gelishe deezogizayssa gidikko be kawo oosancha malizayssa fe dendidi nuni oosoza asa maadandos woykko ooththan dos giidi be qaalaza immishe deeettes

Nam'u kushezi ha oykkidi be ishe deees ha nam'u kushezi aasi oykkide gizayssa gidikko dhumanhoykko karetha bessan deiza nam'u mithata nam'u asa kushezi oykkidi be ishe deees ha kushezas gede baggara asazi adde giddun inde giddun eretibenna.

qawo oosanchati iisipe gididi be kusheza pude bolla bessishe de7ettes ha asatikka qasse asata saro woykko inteni lo7ideti gedi ha oychise woykko be kusheza bolla denthidi be qaalaza immishe de7ettes

Issi tamare keeththay beettishe deees ha tamare keeththaza giddon qasse dumma dumma oydeti uttidayssi beettees he gede baggara qasse booththa dunguzatikka kaqeti deizayssi beettishe deees hatamare keeththazi izan dumma dumma poo7oti beettishin ha poo7otikka qasse kotontefo ogetetti xeeshete ettees.

Issi gita kameza dizayisi bittaza kashishene gadepe pude denthidi qaseka duge yegishe dugge kehi othishe deyesi ha kameza giddonikka issi adeyi uttidi othishe deyesi

Daro asati issi denbazankeedi anqashata shiishshi shedeettes ha anqashati asa nayta bolla duma duma metonne harge honta mala koyrottidi he anqashata he bessa shiishidi izatikka dhayssi fhedesayssi betees.

issi denbazan woykko ginbettida bessazanbiittazi phuchchara usittida ogeza bolla asati ekkidi kaameza bolla anqashata caane pude kessife dehettees bollan qasse nam7u asatikka ekkidi gasefe pude keeza anqashazakka eqishe dehettes

Issi gita kaame dizayssazi beettishe dees ha gita kaamezi qasse nu wolqappe gida gidida deexxo shuchchatanne mithata nuus dumma dumma oosota nuus he goystidi nuus caanana dandayiza miishekko iza bollazanka qasse dumma dumma xuufetikka xaafettidi deezadees he xuufezikka aazi gize gizayssa gidikko tamati deiza wode he tamata nuus haaththe duuqidi iza izi toyssana dandayizayssazakko.

asati aaho ogeza keydi pittishe de7ettes izata kushshezanka dizay aazey peixaz geetettizayssi dees ha asati be bolla hara metoynne payatetha woykko be izata bolla hara metoy woykko harge yoonta mala sinsetidi bena hargezappe naagishe de7ettes

asati be heera deeza anqashata keedi pittishenne geeshishe deettes ubbaykka dalga ogezan keeydi peexaza oykkidi izaara pittishe deezayssi qoncekko izatappe gede guye baggarakka issi kaamezikka eqqi dileezayssi beettishe deees

asati issipe shiiqi uttidi be kompetelezan asata sunthas xaafishe deettes ha asatikka heedzdzu asati issipe gididi beettizayssi qonjeko ha heedzdzu asatappe issi no zigede guye baggadees ha noyxi qasseyanka xalapheza bolla uttidi deettes

asati issi bessan shiiqi uttidi ha beesho deettes hasatappe gede baggarakka izata sunthaza xaafisho deeza asatikka oydeza bolla uttidideshin izatikka izata sunthaza xaafisho woykko mazagabisho deettes

Issi macaya gede malatashe de'aus azi malatashe daze gizaysa gidiko haysa mala payda getetizaysa kesidi go'etite gidi iza besashe deawus iza garsenka qase bothara xafetida xufezikka betishe des

Oyddo asati issippe eqqidi de7ettes. Ha oyddo asatappe issi nayiya macakko he macaakko be hupheza xaaxettada woykko gullantara goozettada da7os. oyddatikka issi miisheza gidden oykkidi giddon izo oykkif deettes.

nam'u asata kusheykka beettishe de'es ha nam'u asata kushekka aazi bessishe deeze gizayssa gidikko nashonale aydey woykko asa oonatetha bessizayssa mataa getettizayssada oykkidi bessishe deettees gede baggarakka issi biirenne gatherakka xarapezaza bolla qasse wara qatay beettishe dees

Issi besan daro asti shiiqi utidi issipe utidi de'etes asatika kawo osanchsta malizaytakko izeta sinthezan qase gita xarapheza woyko exoza malizays des iza bolla dumma dumma butuleta ekidi iazn uyishe detese

Wotadereti ha bagan be masaraza woyko olla mishaza oykidi be toza pude bolla denthidi hametishe detese gede qase hara othoachati pirashe bolla woyko pirashe malaza bolla key utidi ha ezeta be'ishe detese

daro asati gede baggaranne ha baggara eqqidi deettes. Ha asati maccati addeti ubbay gashe nayti gitati shiiqidi issipetethan haadde ishe dizayssi bessay beettees. Ha asatikka izan uddita dembbazan keehi maatatinne mithati clilidi beettees.

nam7u asati kushezan bootha oykkidi addera macara gididi ha beishe deettes ha izetappe guye baggara qasse etophiya bayndidazi nam7u sora kaqeti dees bollan qasse ginbeza bolla nam7u asata misileykka beettifa phudayssi koncekko

Daro asati issippe ke7idii be kusheza pude bolla ooththidi keehi ufatishenne miicishe deettes. Ha asatikka qasse issi siniti be qodhezan dunguza yeggidi maccatikka atumatara gidi ha be7ishe deeettes.

daro asati issife shigidi hamettisho de7ettes adaro asati ubbaykka booththa maa mayda izatappeka aadhdhidi aadhdhidi asati hupheze bolla qoosho woththides qabetishe dees ha baggarakka issi kura ashshiza miisha gayan xila giruppizesseka tolidi hamettisho de7ettes

Daro kawo osancha gididayti issipe uttidi haabeeshe deyettes ha kawo oosanchatappe issi nezi qasse addezi kushen moobayleza wokkides gede baggarakka pupheza bolla qoofeza wothidaytikka dumma dumma dunguza qofe woththidaytikka bettishe deyettees.

Issi malamaza maydi asati issi orson uttidayssi beettishe dees asatikka aazi oth zogizayssa gidikko yexishenne guppishe deezayssi beettes be wogazanne besretaza izeti bessizayssi qonceko.

oyddu addeti uttidi deettes ha oyddu addetappe nam'ati be kushsheza idimmidi uttida iziti qasse qoodhezan booththa mayo yeggidi izasta sinthan qasse xarapheza bolla dumma dumma ciesha oykko lo'iza pudhotikka dicishe deetes

Ha baggara nam7u karetha mayidi eqqidi de7eetes izetika kawo oosanchatako guye baggaraka ubbatika bandiraza oyqidi maccatinne addeti issippe gididinne guppishene yexishe de7etes.

Issi adezzi be ayifezza bolla manixxiree woththizayisazzi haa be'ishshe de'ees .bollarakka boththa qoppe woththidi izzi mayidayissazzi kehi lo'iza mayo woyikko boththa mayozzakka mayidd be koshshezza dhoqqu histiza mishsha woyikko mayikke getettizayissanni hasayishshe de'ees

nam7u asati issife gididi beettishu deettes ha nam7u asatappe issino zi7oone gizayssa gidikko tophiya ayssiza awozakko hessika deqalay ministire afea imidey geetetti erettiza kawozakko he kawozikka ubba asatappe bolla gididi bettizayssazakko

issi gita ogezan woykko aaho denba asfalte gedetti shuchchappe ginbeti woosethizayssazan daro kaameti hametishe de7ettes hakameta achchanka asati deishin ha ogezappe qasse lanqera dumma dumma mithatinne maatati cillil idibeettishe de7ettes

Issi bessezan kawo oosancha geetettizayti issife shiqidi uttidi woykko dubbusishe deettes izata giddon qasse ammano aawa uttidayssikka beettees he ammano aawata lanqara qass nam'u gammo aawa cimati be dunguza qoofezanne xambaraza oykki uttidayssi beettishe dees.

oyddu tooku waase kaasanchati issife gididi eqqidi haa be ishey deettes ha oyddatappe issi nozi qasse be mawuza kessidi be bollaza bessishe dees oydataska sunthay xaafetin leemisos nam7u tammanne nam7ay iskole tammay orooni gidishin gede baggarakka sunthazi beettenna

Issi macaya ha baggara duuna doyada xambazoza oykkada eqqada dawus izippe gede guye baggara qasse dumma dumma boncho may'om geetettiza woykko dunguza zammaydi asati ubbaykka eqqidi ha ishe deezayssi qoncekko.

Daro kawo oosanctha gididayti isipi uttidi keehi ezigishe deettes ubbaykka be kusheza issoy isso kush nam'u guseza issipi oyssethidi deettes gido attin izeta giddon deiza issi addezas tiran deiza kiiseza bolla zo'o ciisha pudheetees.

Asati ubbayi shiiqidi issi bolla utishenne eqishe dizaysa besesi. Izetappe issi Aya utada zo'o mayada dawusi , waraqata oykada be achani koshukosho wothada dawusi, izika issi adesi ziqid giidi oykishe desi.

Macatinne additi gididi ittidi ha beishe deettes gizetappe issi machaya keehi ha beyadanne esgashe deawus here baggafa issi bo7addezikka be duunaza bolla kushe woththidi mangaletise gede beyees.

Daro kawo oosanchati issippe shiiqidi eqqidayssi beetishe dees ha kawo oosanchatappe issi addezikka qase kushshezan haylan pampaza oykkidees nami'atikka karetha mayo mayidi gedde macatanne hara asata be'ishe de'eettes

heedzdzu asati be kusheza dhoqu histidi ha bessishe de7eettes ha heedzdzu asatappe giddon uttidaga macakko sekayti qasse attumatakko izetikka be kusheza ha bessidi izetta bolla qasse dumma dumma booththara xaafettida xuufezikka beettishe deees

asati issi pe shiqi uttidi aazanizayssanne zayizayssa malidi ha beisha deettes ha asatikka ize ta giddon kawo oosanchata woykko poolisey woykko daanata gidettizaytikka issi malameyo maydi issi achchera uttidayti beetes

daro wutadereti issife gididi hamettishe deettes ha wutadereti yafaran eqqidi woykko salfazan eqqidi tophiya bayndidaza ubbaykka be kushezan qaaphi oykkidi babisishe hamettishe deezaytoy qonce gididi deeettes

Kawo oosanchcha woykko poolise woykko daannata geetettidayti issippe yafarazan woykko salfezan eqqidi be kushezan ola miishaza oyqqidi de'ettes izetappeka gede guye baggara daro asati eqqidi haa izetakka be'ishe de'ettes.

Daro asati issife shiiqi uttidi woykko kawo wosancha giidayti issi malamayoza maydi eqqidayti deettes izi tikka eqqidayssasi qasse buro oosettishe qorqoro keeththay mithara buro shocetidi deezayssaza achchenko.

issi kawo oosancha gididayti issipe eqidi de'ishe detees ha kawo oosanchatikka onante gizayssa gidikko daannata geetetti xeeysetetees ha daannatikka qasse hupheza bolla qoopeza woththidi izatappe issi danazzappe ayfeza bolla gakka izara be'ishe deees

Issi kawo woosancha woykko daanna geetettiza oydati issipe eqqidi deishe deettes hizatappe issi addezi waraqata oykkidi gede sekan deizaytas qasse kushsheza immishe dees he addezaska telaza bolla qasse bandiray bettishe deees

Kawo oosanchati issipe gididi sii giidi siyishe deettes ha kawo osanchatikka daannata geetetti xeeseteettes ha daannatikka ubbay issi malama zamaydi ha be ishe haasayettidayssazakka keehi esgishe deezayssi qonceko.

Kawo oosanchcha geetetti eretettizayti izetikka daanna geetetti xeysetetes ha dannatikka ubba issi malla woykko bulla may'o maydi izatappe siinththera uttida macatikka mangadhettishe be duunaza bolla pe kushsheza wothidi be'ishshe deettees

Gamo bayra asata gizaysi issippe shiiqidi uttida. Ha Gamo bayra asatika be boncho mayoza woyko dunguza geetetizaysa mayidi issippe issi bessazan shiiqidi be issipetethaza izeti bessishe dizaysi beetees.

Asati issipetethan eqqidi issoy issuwara haasayishenne tobetishe deettes. Gede baggara qassi dumma dumma so mithati woykko kaththati issippe deettes. Ha kathata giddoppe isso beettizay uutha getettiza izakko.

nam7u macati isife dididi eqqidi habeshi deettes ha nam7u macatikka muhura malalaytakko keehi lu7ishenne ufashiza mawuza kume mawuza woykko qamisa giditizayssi za maydi nam7aykka ha betetes

ammano aawati issife giidi eqqidi dehettes fa ammanotikka oona geetettizo gidayssa gidikko musilime geetettiza ammaneti woykko isilame geetettiza ammano aawatidanne haratara issipe giidi heqqidi ha be'sho de'ettes

asati uttidi ha be ishe deeettes ha asatappeka nam7ati qoofe woththida issinaya maca gidishin he macayakka qasse be kushezan mobale oykkada ha be ashe dawas izitappe hude bolla baggara qasse ginbe oykko poloshi te kidetizayssesi qashettidi deees

issi addezi kume may7o woykko garsera booththanne zo7ora be qodheza yeggidi bollara qasse karetha mayoza may7di ayfeza bolla amana xir wothidadezi haa be ishe dees iza sinthezanka qasse issi birata malizay mithayka gede eqqada geyagus

Issi gita denbay bettishe dees ha dembaza giddon qasse haaththey woykko abbay eelidayssi beettees ha abbazi dumma dumma soo asaka woykko mithata yiidinne mittishenne be giddona aaththishe deezayssi qonca giddi beettees.

Nam'u macati uttidi ha beishe deettes ha nam'u macatikka oo oosanchatakko izetikka aazi gidin woykko izeta sunthaykka oona gidin izeta bolla garsera xaafettidi izeta sunthasakka yootishe deees.

Issi addezi be hubeza bolla qoofeza wothidi kushsheza bolla qasse mayke geetettizayssaza izaara hasayisho dees he mayke geetettizayssazi qasse izi haasayiza koosheza woykko qaalaza hara asas dhoqu ustidi siissana mala go7izayssakko.

issi addezi iqqidi ha beisho deees haaddezappegede baggara qasse le'o mithatikka cilelidi eqqidayssi beettes ha mithata giddon qasse asay aqizaso ginbetikka beettizayssi qoncekko

Asati issife shiiqidi eqqidayssa bessisho dees ha asatappe nam'u asati issife eqqidi issi waraqatayo oykkidi ha bessisho deetes izatappe issi addezi pupheza bolla bootha qofe woththidayssikka beettes.

Hedzdzu asati issippe uttidi ha be'ishe de'etees; ha hedzdzu asatappe gede guye bagaarakka qasse dunguzazi qapheetidayssi beetishe de'es; ha hedzdzu asatappe giddon eqqida addezikka be kooshe woykko maykezan haasa'ishe de'es.

Daro macatinne addetti issippe gididi eqqidi ha be'ishe de'etes ha giddon de'iza booththa mayo mayidageykka izette giddon dees gido attin uubbay be hashsheza bolla woykko ba qodhdhe bolla dunguzoza duuge qachchidii de'etes

Issi macca ba achchaa doo7ada ha simmada hasa7ashe de7awus; ha maccayseeppekka ha baggaara qassi toophphiya banddira ziqqa beeththishe de7ees; macce sinththazan qassi izi kooshazi dhoqqu gaana mala woykko izi haasayido qaala githathidi siyetheththana mala i sinththen qasheththida mayke geetheththizazayse beeththishe de7ees.

Daro asati issippe shiqidi bekusheza pude dhoqu bolla histidi detes ha asatika azi gizo gizaysa gidikko kawo osancha be gidoysa erisishe asasi nunika othandose gidi be qala monta mala qalaza gelishe detes

Daro asati issippe ke'idi ha be'ishe detes Ha daro asatu gidoppe issi aya karetha mayozan bena xaxetada mayada dawus izzeta gidon issi gitta adezika bo'atida adezi be kushe idimidi ha eqidi be'ishe dees

Asati issife shiiqidi zooretishenne toobetishe deizayssa keehidi ezgishe de'ettes ise ta giddon deiza nayakka be huphe ichi kezakka be a medhozara zo'o medhorakka tiyada uttadus.

issi adde dizayssi oosancha woykko ayso adde getite elettidayssazakko haaddezikka ba ayfeza bolla qasse mana xileza woththidikka kume mayo woykko anjo mawuma geetettizayssaza maydi keehi lo7ishe beettees

kawo oosanchati issife gididi ha beyishe deeettes ubbaykka eqqidi suppunati ha beishin izetappekka issina he macakko he macayakka be huhpheza goozetteda de7os ha baggara qasse issi macalanne issi addezara uttidi deettes

Heedzdzu asati hauttidi bydi deettes haheedzdzu asatappe issinozi aawa woykko adda gidishin sekayti indetakko ubbaytikka besintezan qasse waraqataza wuththidi hewaraqataza bollaka biirizara xaafishe deezayssi qonce giidibeetes.

Daro asati issipe gede hamittishe deettes haasatikka booththa afilanne bo7e hupheza bollaka goosseza goozidaytikka issipe hamittishe dees gashshe naytikka ijata giddon deettes asati kushshezan qasse waraqatazakka oykkida

Daro asati he baggaranne ha baggara gididi ubbaykka uttidi deettes izeta sinthazan aaho dalga xaraphezazi dees ha xaraphezaza bolla qas izeti saamettidi izara haaththa uyiza pompazikka haaththara aadhdhidiyadhidi eqqish deejzayssibeetees

Asati uttidi geede kuwaseza issi telebbizhinezzan kaishe dishe deiizayssa bettishe dessi i telebizhine woykko asata oththo bessizayssazan uttidi ha baggara geede iiza beishe deiizayssi qoncce giididi bettes.

Asati issippe gididi uttidaytinne eqqidayti gididi ha be'ishe de'etees; ha asatikka eeti azi oothiza gidinka ereetena agikokka asata keehi misilezi besishe deena; ha bagaara issinozikka yarkaaneza bolla uttidi gede simiidi de'es.

Darro macca nayththi issippe gidid bootha afflaza mayyidi ha yaffaran hemettishe dethess. Izzatha lanqezan qasse hezzu tohora hemethiza bajaje gethethizzarakka eqara dawuss. Ha assathapekka gede guyye baggara dumma dumma miiththathi bethishe dethess.

nam7u cugan asati uttidi ha be7ishe de'ettes. Ha asatikka addetikka, maccatikka, guutha nayti, gitati,issippe deydi deettes. Izati aazas shiqi uttiza gidakko eretenna gisoykka be issipetethezanne siiqotethaza bessife deettes.

Asati issi kaththati bayzettida bessan biidinne shammishenne bayzishe deettes ha kathata am'u macati shammana bishe issineya benaza zokkon ba adakka gede bashe dawus ha kathati leemisos dumma dummati matimeti tuumoti hara kaththatikka issi bolla deezayssi geetishe deees.

heedzdzu toora hamettiza gajjaze woykko kame geetettizayshazi ha baggara dees gede baggarappe izaachchen dumma dummu asatikka eqqidi ha beeshin issi adeziibe sinten qasse booththa kontale woykko zo7o kontale gera qachchidi kallora iza bessishe dees

Daro asati macati naytinne addeti issife gididi issi bessezen didi deettes ha baggarakka qasse issi nayakka gide izataka eqqada tamasashe dewo sekaytikka be nayta guutha naytay dimmidi mithaza gathin uttida.

issi heedzdzo tuura hamettiza kaameya beettaws izi gidenka qasse asatikka uttidayssi beettishe deees ha kamey bolla qasse bandera malizayssazi bollara izi bolla booththa miishezi kaqetidi woykko qashetidi ha yishe deees

issi guutha naya saketin izi kushsheza bolla dhaleza immishe de7awus he dhalezaka iza immashe deezaysza aayakka gede baggara idimmada izo beyashe de7awus ha baggara deezarkka gede izis immishe deezayssi qoncekko

Issi macca dizaaraa uththada haa be7ashe de7awus; ha macciyaakka gaammo bonchcho maayo woykko dungguza geetheththiza maa7ada uththa dawus; na7essi huuphee ziqiziqaakka keehi aduqqizayssa gidishin miththa hayththaara haaththa duuqqa ekkada olashe de7awus.

asati issi bessan efidi woykko yidinne shuchchata giddon eqqidi keehi ufatishinne dhoqu giidi ha issi malama maydi be ishe deettes izi tikka izan eqqida bessazi haaththey biissada duge pentishe deeza bessanko.

Nam7u macati issi bittazan eqqidi ha beishe de7ettees ha nam7u macatappe issi ne7a qasse mayoza qanxada mayadus tide bagganka aaho dalga woraynne dumma dumma mithati maatati ciliidibeettetees.

Issi giitta denban daro Gita mithatinne gashe mithati de7ettees. Gedebaggara qasse he mithati aaze gizayssa gidikko keehi dishkkattida mithatakko. He mithata garssen qasse tamaare keethazan tamaare nayti uttidi issippe beettishe de7ettees.

Issi gita besay betishe de'es he gita besazan qase asati ubayika shiqidi mac'atinne adeti issipe gididi be kusheza bola dentidi kehi ufaytishenne mic'ishe de'etes izetappe gede guye bagaraka duma duma mitatinne boshati eqiza bitati de'etes.

Issi lo'iza denbay betese ha debaza gidon dumma dumma matatinne buro dicishe mithati betishe detese ha maatata gidon qase adetinne macati issippe gididi micishenne ufayetishe utidi ha be'ishe detese

Asati issife shiqidi issi denbazan deettes ha asatappe issi ilawone gedettizadezi be ayfeza bolla qasse manaxele woththidi ziqqi giidi issi macayo oykkishe dees izas kushezanka qasse kushe saate gitettizayssa aadhdhidi dees

issi gita denbay beettees ha denbazi kehi cilil7idi ekkees ha cililozikka qasse maatatakko he maataza giddon gaathazan ichidayti hamettizaytikka gididi issippe booththa may7o maydi woykko issi mala may7o maydi asati hamettishe de'ettees

Issi maca dizaara gita mithaza bolla qachada ha beyada miicashe deawus hanay akka qasse kuwase kaasancha marada gita denbazan eqqada dawus gede guye baggara izippe qasse hara macatikka tophiya bandaza oykkidi ubbaykka eqqidi ha be ishe deettes.

issi aaddezi be dabboza woykko bena oykkidi ha beeshe deees haaddezikka issi kushizan moobaaleza oykkidi dumma dumma kathati buro dichcishe deiza kaththata giddon aadhdhidi eqqidibeya booththash poraro maydayssakko izappe guye baggara dalga woratinne mithati beettizayssi qoncekko

Daro assathi issi bolla shiqi eqidayssa bethishe dess. Ha assathape qassi maccathinne attumathi xapishe dethess. Etapekka oydeza bolla uttidi waraqatheza oyqidi assatha suntha xapishe dizayssa qoncekko.

issi macaya eqqada bemobalezanne be koroduya kushsheno eqqada de7as gede baggara inam7u macate guulanti uttidi issoy hissa suntha xaafishin ha baggara qasse nam7ati eqqidayssa issi yaddezikka waraqataza bolla xaafishe deees

issi sozane asati shiki uttidi asata suntha masakabana woykko xaafana giidi izata sintenka qasse waraqataze deyzaysse beettishe dees haasatappe ogede baggarakka heedzdzo asati eqqidi haafe isho deettes

Nam7o ayti gede baggara eqqida he haytappe issi nuya zo7o mayada kushezan moobaale oykkada deawos gede baggan qasse nam7o macati uttidi oykko issi macazalanne issi addezara uttidi xaalapeza bollakka xaafishe deettis.

asati issi bissazan shiiqi uttidi be sunthaza xaabisana gidi gede be ishe de7ettes ha asatappe issi addezikka gitamaza maydi hupheza bolla dunguza qofeza wothidi uttidis sekka uttiza asata lanqenka gita waraqatazi qashetidi uttida issideettees

issi sohon asati fiikeeqqidi deettes ha asatikka ubbaykka macatakko sinthen issi addezi dees he addezikka kushen qasse mobayliza wokkides he macatappe gede baggara duma dumma mithatikka beettiho deettes

asati issi bessazan shiiqi eqqidayssi beetteshe dees haasatikka qasse nam7u adderanne macara uttada izeta masagabishe deettes woykko izeta sunthaza xaafishe deettes asatappe gedeba guye baggara dumma dumma uuthati celil idi beettetes

Daro asati issipe shiqi uttidi gede be'ishe dettes ha asatappe issinos ha qoppe wothidi be dabaza oykidi eqidi be'ishe dees.gede bagara qase uttida asata suntha xappisheka asatika de'izaysi qoncekko

Issi gutha nayti issi besazan issipe shiqidi ha utidayti issipe betishe de'etes izetape gidope ha bagara zo'o mayo Zara bena gozetad uti utidaraka beyashe de'awus gido attin izara suntha xaafanas gishe issi adezika be kompiterezan ha be'ishe des

Issi tamaare keeththati issi tamaareza keeththan maccatinne addeti gididi nam7u cugan cugan gididi ha yaparazan salpetti eqqidaysi beettees. Ha salppetti isti eqqidaysikka be sunthaza xaafisana giidikko.

daro macati issi bessazan beettidi deettes ha macatikka salfettidi azas shiiqido gizayssa gidikko izata sunthaykka xaafettana mala giidi dein he sunthaza xaafisana giidi deeettes izatappe giddo baggara issi addezikka izeta sunthaza waraqata bolla xaafishe deees

Kawo oosanchati issipe shiiqi uttidi ha beyishe deettes issoy issora haasayishenne gede baggarakkanam atti uttidi be ooththoza ooththishe deettes haan uttidaytikka issoy ha gede hasayin issoyka hana.

Issi soo asa malizaytinne tumma dumma addetinne macati gididi issipe deettes ha addetappenne ha macatappe issi macasha qasse be qodhezan sansalata woykko shubo malizayssaza aaththada be guutha naazakka ba'ada eqqadus.

asati macati issipe shiiqidi eqqidayti ha baggara deettes ha eqqida aaytinne macati waraqataza ha bissishe deettes gede baggara qasse oydeza bolla woykko xarapeza bolla uttidikka izata sunthazakka xaafishe deezayssi qoncekko

Hedzu asati issi aho denbazan de'etes ha hedzdzu asatika kuwase kasanchatako gido atin istappe nam'ati bolla dendizaysa malidi issi kuwasezaka c'arko bolla densedi iza marshetishe de'etes.

Asati issi demmba bittazan sallafetidi woyikko yaffaran eqqodayisa bessishe de'es ha asatikka qase kuwase kassanchchatakko izetappe gedde guye baggara duma duma miththatikka hara harati issippe dizayisi bettes.

Daro kasan hati woyko kuwase to kasanchati issipe eqidi ha yishe deetes izeta gidon qase issi kawo oosanchatazika be kushezan mobale oykidi des ha kasanchatapeka issi adezi woylo issi Naya kuwase oykada ha yashe daws

Issi adde dizayssazi be duna doydi ha haasayisho dees haaddezikka qasse koshezan be koosheza gitisizayssa woykko kooshe mayke geetettizayssaza oykkidi izara haasayisho dees gaasoyka izi haasayiza kooshes ogaana malasiko.

Issi gitta demmban bettishe de'es ha demmbazan qase tokkqnddo woyikko wushu gettetiza nusi wolqqa be wollqa besishe othishenne oththisishe dizzayi bettes hayssatikka issportte gettetizayssa issippe gididdi oththishe dizayi qonccekko

Issi denbazan oyddu asati beetishe de'etees; ha oyddu asatikka qasse kuwasse kasaanchatako; gido attin ha hedzdzu asati kuwasseza pude bollan shocidi kuwassezi bollan dendin qasse izo ekkana giidi hedzdzatika marshishe dishe de'etees.

Issi aaho dembay bettishe de'es ha aaho dembazan naytti issippe marshetishenne shooccishe kuwaseza de'es issi naazi gedde shooccishin sekayitti qase ha zarisana giidii naagiddii taagisje de'etes.

issi adde kaasancha woykko wothanchazi beettishe dees ha wothanchazikka oona geetettize gizayssa gidikko itala qo atileti hayle geble sillase geetettes hessa gossayka gita wossan wothancha hayle gebre sillase geetetti erettees

Booththa mao' maydi gashsara qasse tohoza kalse geetettizayssezan zo'o aaththidi macati issipe shiiqidi issi denba biittazan de'ettes ha macatikka tooku haase kaassanchatakko izeta bolla izeta yootiza paydozikka xaafettidi dees.

issi gita denbay deees ha gita dembazan qasse kowaaseza asati shiiqidi kayishe deettes izata giddon nam7u nayti oonafe oone ekkizay gidi qowaseyo giddon marshettishi deezayssi beettes gido attin gede baggarakka dumma dumma mithatinne ginbera kashettida kasheti beettishi deettes

Issi adde dizayssi issi asaza bolla guppikke ishe dees aazi ooththishe deeze gizayssa gidikko huphezara kuwaaseyo destishe woykko gede huphezarakka gede shiishishe dees headdezaska zokkoza bolla laapu paydoy beettishe dees.

nam'u asati isi aaho denbazan eqqidi ha beeshe deettes hasatikka aazi ooththo gizayssa gidikko denbazan calili'i ekkizayssazan kuwaase kaana gidi giigetishe deettes izetikka kaassanchakko izeta bessiza izeta bolla de'iza paydozikka laapunaranne oyddarakko

Issi gita denbazi cilil iidi bettishe dees ha gita dembazan gede baggara qasse dumma dumma biratara kishettida kishay dees ha gita dembazan qasse nam7u asati gelidi kuhaseza issoy issohara marshetise dezayssi qonceko

issi adde dizayssazi aaho denbazan ha baggara kowaase so cana gidi kundanayssa maladi gedi woxxishi dees gede baggarakka qas issi kaashsantha naazikka eqqidi si7i gedi beyishi dees ha denbazappe gede baggara dumma dumma mithatikka gashe maatati beettishi deettis

Keehi lo'iza ciishshatinne dumma dumma pudho masatidayssi beetishe de'etes pudho masatidaysayti aaze gidizayssa gidiko qasse haaththati woykko haaththati pulto ke'izaso bessishe de'es izetikka garsse baggara dumma dumma gashe nayta misile beetishe de'es.

Biire geetettizayssazi iisippe eqqididezayssi beettees. he biire geetettiza woykko biike geetettida biirezi bekka mazaara beettees.hessika qass aazas maaddize gizayssa gidikko wara qaatata bollanumi izara xaafana mala nuus maaddizayssakko.

Botha xuufera xaafettidayssikka bettishe dees ha booththa xuuferakka xaafettidayssazi bolla baggara dipisike giza xuufezikka deishin gathe baggara qasse guuthara xaafettidayssazi yesoos herash woyiko asa oosa qoppanas bessizayssa giidi bessishe dees

oddu zo7o may7o maydaytikka beettishe de ettes ha oddu zo7o may7o maydaytikka qasse bolla cilolo xuufezi izeta ay gize gizayssa gidikko gizeele ko hasachin yenegonca taman nashin falgees hessa guussayka wodey kaasanchatasko wonto kaseza ooni xoonandeya giidi oychi she de ettes

Oyddu issi mala gididayti eqqidi deettes he oyddatikka gilu histike giza xuufezi iza bolla xaafetti deettes ha oyddatikka issoy issappe gitanne gashshe nam7anthozi issinthoyppe gita hedzanthozi nam7anthoyppe gitanne oydanthozi nam7anthoyppe gita giidi bida.

Issi hi gita ginbey beettishi dees ha gita ginbeza bolla qasse zoora qashettida miishay kaqettidi dees ha ginbeza bolla qasse chubotikka ha baggara qashettidi purodeshin giddorakka qasefude yangare geetettizayssazi iza bollara keyanakama dizayssazi qashettidi dees.

Issi mashine dizayssi be giddon paydoza bessishe de7es he heedzdzu payyotakay xaafetidi lemisos payyoti zero issinonne uddufuni iza giddon beettishe de7es ha mashinizas qasse ha baggara karethaynne zo7o shuboy iza giddon qasse gede gelidi de7ees.

Issi gita dembay betes he gita dembazika qase shuchara osetida asfalte woyko bitazi gimbetizaysa geteti eretes he gimbezan qase issi bota kame dizara eqada woyko hametashe de'awus.

Issi ginbettiza ogezi dees. Ha ginbettiza ogezan qasse nam'u toho woykko motore geetetizayssazi eqqidi de'ees. Gede baggara qasse harezaarakka haaththeza bolla kessidi nam'u asati caani ehishi dizayssi qonce gididi beettishe de'es.

Issi gita ogeybettisho dees hawugezikka qasse shuchchara ginbetti yoosettida ogezakko e shuchchara ginbetti yoosettiza ogezan qasse nam'u tooy diza saykileza misiyadezi laaggishe ziraa beyidi eqisho deys.

issi gitabe ogezi dees he gita ogezi qasse shuchchara woosettida woykko kinbettiza ogezakko he ogezan qasse nam7u tora hamettiyo saakilegetettizaro issi addezile agir dees gede baggara dumma dumma mithatinne asati ogeza lam7ondeetes

issi orphille geetettizayssazi nuna issi bessappe hara bessa efanaw dandayizayssakko horphillezikka etophiya geetettiza xuufezi iza bolla xaafetidi bollara booththa gididi paallisho deezayssi beettees

Issi soho medoosayi aho ogezani azi chanishshe bize gikko gareza bolani haththte qashetizayisa jarikanera canidi beeesi asikka gede bagara namu toho hemetida ogera woyikko motori sayikile gizaro lagishe deeteesi

Issi besan kameti daro mishata qaani efiyaysa besishe des. Ha kaamezik oroto woyko Gita hathe nuni izan duqana madiza mishazako. Ha kameta achanka qase asatika hametishenne dumma dumma biratatika gede bagara eqidi de'izaysi betishe de'es.

Issi besappe hara besa nuna ca,nidi efanawu madiza woyiko haho oge nuna efanaw madiza mishati detes ha mishatika bolara palida woyiko kafodan birdhidaytako izetika horophile gidi xesetetes

Issi guutha nay dizaysi haa eqqidi be'ishe de'ees. Ha guutha naazi qasse santhalatan be qachchida gaarezaka gede sugishe woyko laagishe de'ees. Gede baggara qasse dumma dumma kaametika soozatuka issipe de'ishe beetizays de'ees.

Issi gita bessay woykko gita denbay deestees ha dembazikka asfante gititti xeesettees ha aspaltezikka kass izi iray bukkiza wodenne haro haruttiza wode mecetidi baynda woykko mecettidi de7onna mala di7on dendonta malakko iza giddon issi kamezikka hamettishe dees.

nam7u asati issife giidi beettishe de7ettees ha nam7u asatappe issi addey woykko issi naazaskka toozi doommidayssa woykko toozi issi tooza bolla metoy deizayssa bessishe dees ha guyera deezaddezikka iza nam7u saykileza bolla iza wothidi iza gides gishe deees

asati issife shiiqidi hamettishe de7ettes ha asatappe heedzdzo asati woykko oyddati poopheza bolla qoofe woththidayssikka beettishe de7ettes ha asata giddon qasse oosancha woykko astabaabal geetetti xeeyse tizayssaza mayoza maylikka dizayti deettes

issi nuus oge iitishin dumma dumma denbata baasidi kessana maaddiza dozore geetettizayssazi biittaza goyshe dees ha7izi goyzayssazikka aza seygizayssa gidikko kathata nuni izan tokkananne zerana malakko

issi wolqama ginbezi beettishe dees ha wolqama ginbezakka dumma dumma wulati izan dizayssi qoncekko ha biittazan qasse gita kames deyfin hekameza sinthenka issi addezi hamettishe dees bollarakka qasse he ginbezappe koronteshu wo qashetidaysskka qoncekko

Gita wolqqama gimbbey issi katamazan beettishe de'ettes ha gimbezikka dumma dumma medhotan osettidi izeta bollakka zo'o medhon tiyettidayssi beettes ha baggazanqasikka nam'u oogey de'ishini he oogezan dumma dumma kaameti hametishe dizayssa qonccises

Issi wolqama woykko dhuqu giidi ootettida ginbezibetishe dees ha ginbeza bollara qasse cilil oda gede qashettida poloshite woykko hara misamalizayssi dees ha baggara qasse xaafettida xuufezi ay gize gizayssa gidikko udduhu tammu kushe bazetti derees gidi bessishe dees.

issi ginbe soybetishe dees ha ginbe keeththazi gitazi beetto naa gikkokka gede sooynun izara gelananne kayana dandayiza wulaz ibeettishe dees he wulazikka ibexeto naa booththa miishera doyetti deezayssi beqtees

Issi bolla oyketida oyddumaliza ginbeti issi bolla keexettidi de'ettes ha ginbeti qasse iza bolla nun tamadana dumma dumma asati izan gelidi woykko kareppe yiidi nuus asati bira ciggana mala maaddiza keehi lo'izaysako

Oyddo asati issipe gididi eqqidi be ishe deeettes ha oyddo asata xarapheza bolla dumma dumma pompati i waraqatati woykko dawutareti ii dumma dumma waraqata woykko issi bolla deezayssa izetikka ziqqi giidi be ishe deezayssi qonce gididi beettishe deees.

Issi ginbe malizayssazi woykko ginbe keeththe malidi deizayssazi issi sohon keexettidi deisayssi beettees hessika zo'ppenne booththara tiyettidayssakko iza gatesen qasse ye federal betoch karfa fireshin geetettiza ufezikka xaafettidi deezayssi beettees.

Asati tumo geetettizayssaza issi bessezan ehidi tokkishe deettes issi adde garssera dizay tokkishin bollara de'izaytikka iza guyera buro tokkana giidi miththa puuteza xaasara ekkidi yiidi oykkidi miiccishe de'ettes.

Issi wolqama ginbezi yafaran woykko gede bollara beizayssi bettishi dees ha ginbezappe qasse ha biittazan meliza biitta woykko maatati diccishi deettes he maatata giddun qasse issi addey woykko issi asas eqqidayssi beettees

Issi gita ginbey beettishe dees ha gita ginbezan qasse asi izan aqiza sohokko haaqiza soozikka keehi lo'izayssanne booththara ti ettidayssakko izaska wulazi heedzdza gidishin bollara mastoteka beettishe deettes.

Nam'u nayti isipe gididi ashaazaara simentozora issi bolla walakkishe de'ettes izetikka aazi gizo gizayssa gidikko bollan booththa xuufeta xaafettidayssazi laabordey gees hessa guussayka qasse ooso gallasa gizayssan qoncees.

Issi bessazan dumma dumma qaxa maliza miishati deettes ha qaxa maliza miishata giddon qasse asati izi aazi shubo yeggidi issippe goochchishe de'ettes asatikka nam'atakko izi aazi malenka eretibenna.

issi wolqama ginbezi beettishe dees ha ginbeza giddon dumma dumma biratati pud eqqida mithatikka issife deette gido attin ha ginbeza giddon hara asi boykko aykko hara miishekka beettonta ginbezi berka eqqidayssi beettishe dees

issi gita ginbezi beettishe dees ha ginbezikka shuchchappe oosettida ginbezakko gede baggara qasse nuus kotonte immana dandayiza pooleta bolla shubozikka qashettidi he ginbezappe bollara gede aadhdhi beyidayssikka beettishe dees

wolqama nam7oso ginbetti deiza ginbetti beettishe deettes ha ginbeta giddon dumma dumma wulati beettishe deettes gido attin ha baggara deiza ginbezi giddora doya gididi nam7a malizayssanidi deees

Tamare nayt isizora utid issino issinoz be sinthen computer getetizaysa iza beyishe detes, ha ta mare naytika pace ekanappe sinthe gidid computerera losetishe de'etes.

Issi gita tamare kethay woyikko katama tamare ketay betes ha tamare keeththazan qase tamare nayiti ubayika ba sintazan konpitereza getetizayita wotizi ubayika utidi issoy issoy iza beishe dizayisa conche gididi betes.

Tamare keththazan daaro tamare nayti uttidi ha beishe dettes ha tamaretikka izzan uttida oyddeza bolla qasse issi oyddey bolla issi tamarey uttidayssa besishe dessi hessika iizeta paaceza oththana giigetishe dizayssa bessesi.

issiyaaya dizaara karetha salileza bolla xaafash dawus izikka izara txaafishe deizayssa zayazeygizayssa gidikko booththa miishezara xaafashu hidawus ha aayeykka booththa afilaza mayada ba hupheza qachada deyawus

Issi wolqqama kathama thamare keeththay beeththishe de7ees; he thamaare keeththazan qasse naythi xarpheza bolla uththidi pude ezggishe de7izayssi qoncce gididi beeththes; ha thamaare naythikka issi bolla shiiqidayssi aaza gaason gidinkka ereththibeenna.

issi tamare keeththay beettishe de'es ha tamare keeththazan qasse nayti uttidayssinne ha eqqidi yishe de'izayssibeettes gede baggan qasse oydeza pudedhe denthidi nam7u asati bolla tookkishe deettes

issi adde dizayssazi ha beiti haasayishe dees haaddezikka qasse kushezan mayke geetettizayssaza oykkidi izara haasayishe dees haaddezi be qoodhezan qasse dunguza woykko gamoystappe hara dunguzaa qachidikka a kushen mobayla oykkidi izappe beyidi haasayishe dees

issi wolqama tamare keeththay beettishe dees atamare keeththazan qasse tamare nayti uttidi paace ooththizayssa malidi xaafi shedeettes izeta sinthanka xaraphe dees xarapheza bollaka waraqataza woththidi nam7as nam7as uttidi ooththishe deettes

guutha nayti issife gididi eqqidi beettishe woykko uttidi beettishe deettes aazi ooththizo gizayssa gidikko tamarishe deettes isetikka be kushezan borsaza woykko be shantaza oykkidi biidezazakka iza bolla waraqataza wuthidi xaafishe deettes

Issi macaya be kushezan cilil7otanne dumma dumma wancata oykkidi ciishshazakka oykkada hai anjettada keeidargo haanjettada kedara macafe gede goye baggarakka dumma dumma mithati bettishe deezayssi qonceko

Issi tamareso keeththezan woykko issi tamare keeththezan tamare nayti uttidikka waraqataza bolla xaabishe deeettes izeta giddon qasse issi astamarezikka luke woykko waraqataza oykkidikka ize naa izetas paacaza immishe deees

Oyddu gaammo aawati beettishe deettes ha gaammo aawati nuni oyettiza wode nuna iginthiza aawatakko isetikka be afala zaranne be dunguzara be xambazraxambazara keehi lo'ishe de'ettes.

Issi demba biittazan nam7u asati eqqidi dizaysi beettishe deettees ha nam7u asatappe ha baggara dizara macca gidishin gede baggara dizaysi addeko ha maccayippe guye baggara dumma dumma miththati de7osona

isssi denbay des hen dendazan qase dozorezi bitaza bokishenne gede othishe des iza bolla qase issi adezi ke'i eqides pude bagara asati shiiqi eqidi duge iza beyishen gede bagara dumma dumma wora aho mithati betetes

Issi dalgga ogee de7ees; ha dalgga ogezan qassi nu oge kessana woykko dembba kessana maaddiza doyzerethikka hamoththishe de7ees; ha doyzeretha achchankka dumma dumma asathi eqqidayssi beeththees; ogezappe lanqqethara qassi daro woraykka beeththizayssi qonccekoo.

Issi aaho biittan heedzdzu asati ha eqidbeisho deettes ha heedzdzu asatappe giddon eqoysazi maca gidishin sekka qasse nam7atoy addetakko heedzdzatikka kushezan pampaweykkidi giddon de izarakka qase waraqatazakkawoykkidi ha beisho deettes.

dhisi gita biitta dees ha gita biittaza giddora dalga ogey woykko gohettida ogedeshin he oge zaraza gede ichacho asi bishe dees he ugeze lanqara qasse wolqama woratinne mithati bollara ne duge baggara ka beetisho deetis

Nam'u asati ogezan eqqidi deettes ha nam'u asatappe issi nozi qasse aaze gizayssa gidikko ka meta naagizayssawoykko ka meti asa daro caanidi meto ehonna mala iza naagizayssakko.

issi demba biittay deishe dees hademba biittazan qasse doyzoorezi biittaza kaachchishenne goyshe dees ebe goyiza biittaza qasse goy didduge kaattoza aaththishe dees izi aaththi imin qasse kaattozi caani ofishe dees.

Asati iisi aaho ogezan woykko aspalte gedekki shuchchan oosetida ogezan hissi gaare masatizaysaza bolla keedu daanetidi gede hamettishe deettes haasatappe ogeza lanqenka dumma dumma asatinne mithati beettishe deettes.

Issi dalga ogey gede be'izayssi de'es ha dalga ogezappe giddora asaati hametana mala oothetides nam'u lanqera qassi nam'u dalga ogetan kaameti hametana mala oothetides ha ogetappe lanqera dumma dumma miththatinne ginbe sohoti beetishe de'etees.

Issi gita dembazan dumma dumma kameti ooththishe de'eettes ha kametikka qasse ha'e bagga gede baggarakka doyzoreti biittazan caanishe deezayssi qonce gididi dees ha biittazappe pude baggara daro biratati issi bolla shiqi deezayssikka qoncekko

Issi kame malizayssazan asati caanettidi dalga ogezan bishe de'ettes ha dalga ogezikka asfalte geetetti xeeysettees ha asfaltezi qasse shuchchappe ginbetti yoosettidayssakko ha ginbetti yoosettiza lanqizan qasse dumma dumma asatinne mithati beettishe de'ettes.

Issi wolqama ogey dees ha wolqama ogeza giddon qasse heedzdzu duyzeereti hamettishe deeettes ha ozeti izara hamettiza ogezikka asfalte woykko shuchchara ginbetti oosettiza ogezakko ha ogeta lanqen dumma dumma mithatinne maatati deezayssi beetees.

gashsha nayti issi pe keedi be kusheza mecetishenne be bollapayatethaza naagetishe deettes ha gashsha nayti iza meceppiza bessazikka bomba haaththa geetede xeesettis ha bomba haaththazikka keehi geeshshanne uyanas keehi maaddizassakko.

issi denbazan tubbe woykko ginbeppe keeza haaththezi pude bulla keydi arafa woykko podhishe dees he booththara podhiz haaththezi pude keedi qasse pudeppe duge wodhishe dees he haaththeppe pude baggara gita ginbe tikkaz etishe deedhis

Issi macadizaara gede eqqada deyawus ha macaka aazi ooththazo gizayssa gidikko haaththe duuqase deawus haaththe zaqaaappe duqazu bomba geetettizayssaappe hedzdzu yarkaneta issi achin essada izan duuqa fideawus.

issi wolqama addezi gammo boncho may7ota geetettizayta maydi dees leemisos izi mayizayssasikka gaammo ite woykko maahe ite geetettiza masaraza hi gaammo boncho may7o dunguzaza maydi izappe gede guye baggarakka maata keeththazi beettishe deees

haaththa nuni demmiza daro bessati de7ettes ha bessatappe issinozi qasse ginbeppe nu demmiza haaththe geetettes ha haaththezi qasse issi issoy issi ginbezaranne hara ginbezara biratazara bolla oyketidi ha goggish deezayssi beettishe dees

issiyadde dizayssazi ziqqi giidi be duuna mucetishenne be ayfe meacetishe deees haaddezi hupheza bollakka qoofe woththides gede baggaraka qasse issiyaddezikka mobaalezara misile denthishi naya qasse halazarakka misile denthashe de7awus